Keshe mpa toka tala opo tuli. Owa hala okwi ilandela ohauto yoye yotango ndele kuna oshimaliwa ya gwana?, tse ko Bank Windhoek otatu vulu oku ku kwathela okwi ilandela ohauto

Aantu yamwe oya nika oshiponga nayi muuluwi. Omuntu ngu eetapo olamba nomuntu ngu eetapo okashina. Okashina ihaka kwata ethimbo nokukupa eyamukulo ndi wapumbwa. Okwe ka longo ngiini yakwetu?

Ombaanga yavenduka oya tseyika kutya omuntu otavulu okusindana oshikonga shoku pungula iimaliwa $1000, ombaanga inayi etha kutya ongiini omuntu tavulu okusindana.

AgraProvision okwa pewa iimaliwa yaNamibia omayovi omathele gatatu kuNEDBANK, aakalikomeho oyakala othika yathaanekwe sho taya pewa iimaliwa.

Nedbank oti ithana aamatuki ayehe ye ye ya kuthe ombinga mesiku lyawo lyokumatuka. Kehe omuntu ahala oku kutha ombinga mesiku ndino ota iimaliwa futu iimaliwa yaNamibia ethele nomilongo ntano.

Ngele to futitha okakalata koye kombaanga mositola oto vulu okusindana naBank Windhoek ezepo lyoye lyokoMaldives lina ongushu yiimaliwa omayoyi gaNamibia omilongo hetatu.

Momayovi gaali nomiilongo mbaali nandatu Bakpro naAgra nOmulonga oya gandja omathigathano pokati kaateleki yokapana. Omukulukadhi ngu a teleka e vule oyakwawo, okwa vene iimaliwa N$10000.

Shampa nda mana osikola, e tandi mono iilonga yi li nawa, tandi tungu egumbo lyandje; iipundi niitaafula yandje yomegumbo itandi yi landa mositola. Otandi ke yi landa kaantu mboka haya longo nuudhiginini kehesiku noonyala dhawo.

Ombaanga yaWindhoek oyagandja ompito koshigwana, yokusindana ohauto yo Toyota Corolla Cross ompe otovulu okusindana ngele owalongitha okakalata koye kombaanga yaWindhoek okufuta.

Aantu ye shi okulonga noonyala dhawo ohaya fuula ndje nayi. Omuntu okwa longa iipundi ye ndele iipundi ayihe oyi thike owala pamwe yo oya faathana owala iinima iiwanawa noonkondo.

Momulongo nagahetatu gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nantano Bank Windhoek okwa gandja iimaliwa yaNamibia omayovi omathele ge li gane kuNasfed.

Kethigathano lyokutondoka lyaNedBank okwali kuuwanawa lela .Opuna mpa kwali to vulu okuthanekelwa kutya nee ongoye awike nenge ouli namukweni to vulu okuthanekwa efano eto li tula ko instagram nenge kotiktok.

Nedbank okwa gandja omapandulo sho omundohotola Netumbo Nande- Ndaitwah apewa oshipundi omuleli goshilongo shaNamibia. Ye oye omuleli gwotango omukulukadhi goshilongo shaNamibia.

Bank Windhoek okwa kumagidha aantu muDesemba ta ti:"Ngele okuna oshimaliwa kala kegumbo. Ino gandja onomola yombaanga komuntu, aakengeleli oyendji. Ino longitha po iimaliwa ayihe muDesemba molwaashoka opu na Januali."

MoNamibia omuna aantu yeshi okulonga noonyala dhawo , kutya okuhonga iipundi niitaafula , okuninga oongaku , okuhondja iikutu, okuninga uutenda. Aantu oyuudha iitalenti moNamibia. Otandi kumagidha aaNambia yakale haya landa kaantu mbono.

Aantu yamwe oye na omalago. Omusamane Martin Jackonia okwa sindana ohauto ye ompe naStandard Bank. Edhina lyohauto oGD-6 RB Raider. Tashi vulika a adhika e na ohauto.

Owuna sho wahala okulanda ko Nictus ndele kuna iimaliwa kolutu? ino limbililwa, otovulu oku swipe okakalata koye ko FNB ndele to landa kombiliha lela ko Nictus.

Kape na oshinima hashi ti ondi ku hole shafa okutuma oshimaliwa kongodhi to longitha oFNB. Ino tokola pokati koongala nochokolate mesiku lyohole? Tuma oshimaliwa kongodhi ohashi longo kehe ethimbo.

FNB otaya kumagidha aalongithi ye ya tulemo onomola yawo yiinima ye endelela. Onomola o061306083.

Ombanga yotango yopashigwana otayi pula nokutya oshike handi ningi okukwata nawa iimaliwa yandje. Ohandi kwata iimaliwa yandje noku landa owala iinima mbi nda pumbwa. Ihandi landa iinima yanathangwa kaa.

Onda li tandi ipula kutya aantu mbano haya longo niimaliwa oyindji peke ohaya yalula ngiini? Oshi na okukala hashi kwata ethimbo olindji, ihe nani aantu ohaya longitha omashina gokuyalula. Meendelelo omuntu okushi shi kutya oku na iimaliwa ingapi.

Okanomola heya haka tuminwa kongodhi yoye ngele wa tuminwa iimaliwa hakuti wa OTP, Bank Windhoek kape na esiku teku pula wu mupe onomola ndjoka, ikeelela okukengelelwa.

Iimaliwa mbi yomilongo ndatu yaNamibia. Ohayi kunyuka nayi kayina ongushu mbela, oye na okuyi longulula shapo. Iimaliwa iipe ndele ohayi kulupa owala mbalambala.

Omutungi Petrus otati kehe komwedhi oha tumine meme gwe iimaliwa komukunda no pay pulse. Okwiishangitha dhenga:*140*6626.

Sho nda li ndimushona onda li handi ipula kutya aantu mba haya longo niimaliwa oyindji kehe esiku ngaashi aantu mba haya longo moombanga, ohaya yalula iimaliwa ayihe mbyono ngiini mboli aantu ohaya longitha eshina lyokuyalula iimaliwa.

Ngele to landa eshina lyokuninga okothiwa lyoDelonghi Magnifica naFNB oto kuthilwako oondola dhaNamibia omathele gahetatu. Eshina olyi na oondola dhaNamibia omayovi gahamano nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ngele to landa naFNB oto li landa komayovi gahamano nethele nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omusamane ngoka ota gandja iimaliwa yaye yokoEurope ye ta pewa iimaliwa ya America. Otashi vulika aya ko America, shaashi ita vulu okulanda moAmerica niimaliwa yawo yo koEurope, okuna okupewa iimaliwa ya America.

Etungo lyaBank Windhoek ndi ha li longo noohauto niiyemo olya lundulukila koIndependence Avenue mOvenduka. Ila wu tu talele po kehela lyetu epe nenge wu tu dhengele ko 061 2990400.

Ombaanga yaVenduka oya tseyitha aasindani yatatu mboka ya sindana iimaliwa yi thike pooN$ 10 000. Aantu ayehe yatatu oya za kOvenduka.

Owuna ngu wa hala oku tumina iimaliwa meendelelo, Bank Windhoek ota vulu oku kwathela noEasy Wallet. Dhenga *140*295#, okuza mpono owuna oku uva ko kutya oto ningi ngiini wu tume iimaliwa mbi wa hala oku tuma.

Tate Martin Jeckonia okwa sindana ohauto naStandard Bank . Ohauto ndjono asindana oGD-6 RB Raider . Standard Bank okwemu pe ooshapi dhe.

Ngele owa hala okumona kutya oto kengelelwa, omukengeleli oku na oku ku endelelitha, shaashi okwa hala okumana mbala noku ku kengelela. Tse koBank Windhoek katu na siku tu ku endelelithe.

Odola yimwe yaCongo okuna ethano lyaasamane ye li yatatu ye li omutumba pevi, omusamane gumwe okwa tala komeho aasamane yaali oyatala konima. Aasamane ayehe oytula oonyala dhawo konima.

Mugahetatu gaNovomba, omayovi gaali nomilongo mbali nane, FNB okwa gandja omayovi gaNamibia ethele nomilongo heyali nantano koSPCA.

Manga iimaliwa inaa yi etwa ko, aAfrika okwa li owala haya longo nokwiipa. Okwa li haya ningi kutya, oto pendje shika, ngaye tii ku pe shika. Oshiholelwa: Omuntu oto pewa okatoololi, ngoye to gandja oshikombo.

Iimaliwa oya lunduka nayi. Kutya owu kale wu yi na yi thike peni, owu na owala okuyi longitha. Ito ti ngeno, aaye, iimaliwa yandje otandi kala nayo sigo aluhe, ishewe oto ka sa niimaliwa oko toyi thigi kombanda yevi.

Futa iimaliwa yoye kongodhi yoye nomutima goye gu li pehala naNedbank oku ku lile po, iimaliwa yoye oyi li megameno. Ila kutse nena.

Mesiku lyemanguluko lyaNamibia. Nictus okwali ena ofanditha yooradio dhomizizimba, oTv yo Hisense kwali yina N$12800 ,oye ya koondola N$10000.

Yamwe yomaavali ohaya kumagidha omaluvalo gawo, opo ga katsikile nomayilongo gawo kiiputudhilo yopaungomba. Oshi li shasima uuna omuntu ti ilongele noonyala dhe, oshoka ota vulu oku kamona ompito a tote ongeshefa ye peha lyokulongela omuntu.

Thikama endelela, tuma oshimaliwa kongodhi naBank Windhoek. Ihashi kwata ethimbo, muule wominute dhontumba oshimaliwa osha thika kongodhi yomuntu ngoka to tumine. Dhenga *140*295#.

Ashike omatyofa oge na ondilo? Omatyofa omolwashike ge na ondilo nayi ngawo? Omatyofa gamwe ohaga kotha iimaliwa yi thike piimaliwa yokulanda ohauto. Oohauto ndhi ngaa dhi na ombiliha.

Hilifa okuli omulandithi gwokapana nota tseyithile aalandi ye kutya uuna omuntu iiyadha kena oshimaliwa koomuma nokuli omulongithi goombanga lyoStandard bank ota vulu okulanda nopaypulse. Okwiishangitha dhenga o *140*6626 iimaliwa ye oteyi mono meendelelo.

Oshikuni osha pumbiwa momukunda. Aantu yamwe ngele taa tyaya, ohaa tyaya ya ningila okufaalela kegumbo. Ashike yamwe ohaa ningile okulanditha. Mokulanditha iikuni yoye moka omo ngaa tamu zi omboloto nosuuka nayimwe ya gwedhwa po.

Okutunga egumbo oshinakugwanitha oshinene shampa wamana netungo lyoye opo ngaa tolandelemo iinima yomegumbo ngaashi omasiga, omatyofa niinima oyindji ngele kuyina.

Egumbo ndika ewanawa shili, uupyakadhi owu li ashike mpaka kutya okombitha oya thinana unene. Oshitaafula shokulila osha hedha unene pehala lyokuyogela iiyaha.

Mba yakanitha oongombe dhawo kutya odhayakwapo nenge dhiisila, inamu tala kokule . Oto vulu okwiimonena omukuli gwoye koFNB, wiilandele oongombe dhoye .

Ashike omalovu oge na ondilo, aantu mboka haya nu oye na iimaliwa shili, oshinima sho kashishi oshitoye sho oshi na ondilo pehala owala lyokulanda onamunate yoye ndele e to nu nombili.

Oositola odhindji dhili moNamibia dhi enene ka dhishi dho moshilongo shetu. Otwa pumbwa oositola dhetu dho moshilongo opo tu lande iinima kombiliha. Iinima oyina ondilo uunene shashi ka dhishi dho moshilongo.

Presley Kamuvi na Immanuel Joseph oya sindana. Iimaliwa yaNamibia omayovi gaali kehe na FNB. Iimaliwa oyeyi tuminwa koongodhi dhawo.

Omusamane ngoka okwa kalelwa kuupandi wiimaliwa uyali wokoshilongo kaandi shi shi. Ye okwa ipyakidhila ta yalula iimaliwa yaAmerica. Iimaliwa yaAmerica inayi mangwa mokapandi. Okwa kalelwa ishewe komusamane a zala omakende temu tala shi ta yalula.

Ondunda ndjika oya pakelwa nawa ndji, kapena sha thinaneka shikwawo nethano ndi lya tenekwa kekuma olya thanekwa nawa omuntu nguno okushi oku pakela lela ngu.

Owahala oku longitha odig plus na FNB? Oshipu lela, dhenga *140*321#. Ino pumbwa okuya ko mbaanga, ino pumbwa oka kalata koye ko mbaanga, oto shi ningi owala ko ngodhi yoye.

Ondunda ndjika ombwanawa shili, uupyakadhi owu li ala mpa, iinima oya tentekwamo ya thinana unene, okayaya okali kapumbwa oku tentekwa pehala limwe, oka thinaneka unene oshitaafula.

Iimaliwa yaTanzania iiwanawa ano ngiini ashike uupeni wawo nee omwati ngaa uupeni wetu uupe uuwinayi owuvule waTanzania ashike iimaliwa yawo yomafo ashipeya yivule yetu lela.

Shampa wa yi koshilongo shilwe, oho gandja iimaliwa yomoshilongo shoye to pewa iimaliwa yomoshilongo shoka yi thike piimaliwa mboka wa gandja. Iho vulu okulanda niimaliwa yokoshilongo shoye, iha ondi shi shi kutya moNAmibia ohatu vulu okulongitha iimaliwa yaSouth Afrika okulanda sha.

Esiku lyoomeme esiku lya simana lela. Bank Windhoek otagandja uukalata wiikulya yoshali kehe kamwe kongushu yeyovi mesiku lyoomeme. Tondoka ino enda .

Nedbank Namibia ota halele oshigwana efudho lyi na egameno nehafo no ta kumagidha oshigwana shi tameke omvula ndji ompe neyinekelo lyokomwenyo.

Owa tokola okuya kosikola ndele kuna iimaliwa yagwana okufuta iilongwa yoye? Ino limbililwa, ila koNedbank tuku kwathele niimaliwa yoku ka futa osikola yoye, tayi futwa konima yoomvula.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya ihayi pula iimaliwa komuntu opo asindane. Ligamena ngele owuwete wafa toyakwa dhengela konomola onola ohamano noyimwe ombali nomugoyi nomugoyi oyimwe nombali noonola dhili mbali.

Aantu yamwe oyena iitalenti iikumithi. Omuntu okwa longo oshitafula ndele moshitafula shoka omagulu ga sho ogeli methano lyokanyothi. Omuntu opo wu ete po oshinima shafa shika owu na okukala wu na oshitalenti sha pitilila nayi.

Kehe owala mpa to ka tala, opo tu li. Owa hala okuilandela ohauto yoye yotango ndele oshimaliwa inayi gwana? Ila koBank Windhoek tu ku kwathele wu lande ohauto yoye yotango, otu lile po okuhinga netakamitho.

Methele lyimwe lya Amerika omuna iimaliwa yaNamibia angala omayovi gaali, oshiima shoka iha ndi shuuvuko ongiini iimaliwa yekiivula ngawo.

Okuza mo27-29 Juuni 2025 koKeetmanshoop Westdene Stadium Bank Windhoek okwali ena ko etanga.

FNB okwa hogololola aantu yatano ya sindana ezepo lyokoGondwana lina ongushu yoodola dhaNamibia omayovi omulongo nagatano. Aantu mba ya sindana oyo Tanya Kring, Ntwala Masuka, Richard Mukosho, Josef Andreas na Theodore Kotungondo.

Iimaliwa yaEurope iiwanawa yo oyina ongushu. Mondola yimwe yaEurope omuna oondola dhaNamibia omulongo nomugoyi, meendola omulongo dhaEurope omuna oondola dhaNamibia ethele nomulongo omugoyi.

Inatu kala we tatu ngongota Aachina naaIndia moshilongo shetu. Aachina naaIndia ohaye tu kwathele oshindji. Kehe shoka wa pumbwa koChina Town oko to shi adha. Aantu mbaka ohaya landitha iinima yi na oshilonga lela.

Omuntu nguno ota gandja iimaliwa yaNigeria, ye ta pewa iimaliwa ya America. Omuntu ngele wayi koshilongo shimwe iho vulu okulongitha iimaliwa yo koshilongo shoye. Oho pewa iimaliwa yo moshilongo shoka, opo wu vule okulanda sha.

Owiihanga wahala oku landa sha ndele kuna oshimaliwa yawana kolutu? Ino mona we oihuna, no Paypulse oto vulu oku futa iimaliwa meendelelo kongodhi yoye. Okwiishangitha, dhenga *140*6626

Mo 2023 ombaanga yotango yopashigwana oya gandja ompito yoku sindana uutemba wiikulya kaantu mba haya longitha uukalata wawo wombaanga okufuta mostola.

Omuntu nguno a longa oshitafula shika oku na oshitalenti oshinene nayi. Omagulu goshitafula oga longwa molupe lwonyothi. Okwa kwata ethimbo li thike peni okumana okulonga oshitafula shika?

Sindana okambo kokulesha nombaanga yaVenduka. Okambo otaka kumagidha kombinga yoku landa egumbo lyoye lyotango, noka nyolwa komuSouth Africa Zamantungwa Khumalo.

Uuna toyi moshilongo shimwe owuna oku gandja iimaliwa yokoshilongo shoye wu pewe iimaliwa yomoshilongo shoka opo wu vule oku landa moshilongo shoka, ito vulu oku landa niimaliwa yokoshilongo shoye itayi taambwa uuna teke ku pa wo iimaliwa yokoshilongo shoka.

Ombaanga yavenduka otayi tseyitha kutya oto vulu okusindana oshitopolwa shomiimaliwa yaNamibia, omayovi omilongo mbali, ngele owalongitha okakalata koye kombaanga yavenduka, okufuta.

Ngele to landa eshina lyo Karcher Wet and Dry Vacuum Cleaner na FNB oto kuthilwa ko omathele geli gaali. Eshina olina eyovi limwe nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ashike ngele tolanda na FNB oto li landa keyovi limwe nomathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombanga yaVenduka ohayi longele oshigwana omauwanawa ogendji oshiholelwa shimwe kehe omvula ombanga yaVenduka ohayi kambadhala okugongela oshimaliwa sho kukwathela aantu mboka taya kondjo nokankela.

Momayovi gaali nomilongombali nane ombaanga ya Venduka oya gandjele ongodhi ompe yo IPhone 15 maantu mba ya landele omayapula go kaankela.

Iilongo yimwe oyina nale iimaliwa yomafo, omathele gatano nefo lyeyovi, Namibia shoo kwali talongo iimaliwa ye iipe okwali nee ena oku gwedhapo oN$500 nefo lye N$1000.

Ombanga yaVenduka otayi tseyitha kutya omuntu otovulu okutuma oeasy wallet yoye tashi yi koeasy wallet yomuntu gumwe. Otodhenge *140*295# tohogolola oeasy wallet.

Aantu oye na iitalenti yawo. Opo omuntu wu honge oshitaafula shi thike mpoka momuti niipundi ayihe mbyoka yo oya faathana yo oyi thike pamwe. Onda fuuka shili.

KOwambo oku udha oompito dhokuninga iimaliwa nayi. Oshili shili shampa nda longo iimaliwa ya gwana ote ka ninga ongeshefa kOwambo. NomOveduka omu li ngaa nawa, ashike mOwambo omu udha oompito.

Iimaliwa ohayi etele aantu nayi, iikulumuna oyindji hayi ningwa kaantu kombanda yevi ohayi etwa owala kiimaliwa. Omuntu otayi owala modholongo molwa oshimaliwa.

Okuza Mo 27 sigo Mo 29 Juni 2025 ombanga yavenduka oyali yina uudhano wetanga kokayiti yaantu mba yeli kohi yoomvula 21.

Iimaliwa ya Congo iiwanawa, kiimaliwa yawo yethele okwa thaanekwa ondjamba ya thikama. Kiimaliwa yawo yo mathele gatano okwa thaanekwa aantu taya longo.

Ombaanga yaVenduka oya gandja oondunge dhokukwata kwata iimaliwa nawa mu Deseemba. 1.Ngele kuna iimaliwa oshiwanawa okukala kegumbo. 2. Ino gandja uuyelele woye wombaanga komuntu kehe . 3. Longitha iimaliwa yoye nuudhiginini oshoka Januali opo tekeya.

Vena okambo koye koMoney Hacks ka shangwa kuLisa Rowan na FNB. Mokambo haka oto ilongo mo oondunge 275 dhoku ninga iimaliwa.

Fransina Ashingwala okwa sindana iimaliwa yaNamibia omayovi gaali nomathele gatano naselect red gwabank windoek. Aantu oyena omalago iyaloo shili Fransina Ashingola.

Bank windhoek oteku halele decemba ena ehafo nokuna egameno kehe owala mpa wuli kutya owuli komafuta nenge kowambo nenge kofalama nenge owuli kegumbo.

Tse nga aNamibia opuna shimwe tatuningi shapuka, oha tulanditha iipundi niitafula yalongwa kiilongo yokondje ashike otuna aantu moNamibia yeshi okulonga iinima mbika ndele Iha tulanditha iinima yawo mositola dhetu.

Veronika Hill goko Karasburg okwa vene oshimaliwa naBank Windhoek, okwa pandula Bank Windhoek a ti iimaliwa oye ya pethimbo ndi kwa li eyi pumbwa. Okwa longitha iimaliwa mbyono okulanda iinima yomegumbo nokwa pandula.

Ngele to landa owili yoye yoGermin naFNB oto kuthilwa ko omayovi gatatu nomathele gatatu. Owili oyi na N$ 10 999, ndele ngele to landa naFNB oto futu N$ 9 699.

Ombanga yetu yoyango yopashigwana otayi kumagidha oshigwana oondunge dhokuthika kuJanuali nomwenyo gu li pehala. Shotango, landa iinima yokosikola muDesemba. Shitiyali, landa oompumbwe dhomegumbo dha piitilila.

Ositola dhino sho dha pakelwa ngeyi mwene gwositola inatila nande dhiyakwemo oongaku unadhi pakelwa nawa kadhili megameno odhili owala ngaaka.

NaStandard Bank oto vulu okunana oshimaliwa mositola ngele to landa sha nokakalata koye kombaanga. Shotango kutha shi wa hala okulanda, shitiyali pula omulandithi iimaliwa shi to futu nokakalata koye kombaanga, shititatu pewa iimaliwa yoye.

Owu na okangeshefa koye kopooha taka ende nawa niimaliwa oya ninga oyindji nokukwatela megumbo wa tila yi yakwe po? Ila wu mbaange natse koBank Windhoek. Iimaliwa yoye otayi kala megameno.

Omuntu ngono ota gandja iimaliwa yaChina ye tapewa iimaliwa ya America. Otashi vulika aya ko America shaashi ita vulu oku landa niimaliwa ya China mo America okuna oku pewa iimaliwa ya America.